Vakuru vano ona nezve utano vano hamba mapoka aka siyana siyana vei baira vantu ku dzivirira zvirwere zvino tapudzirana mu vantu zviro zvinoti detsera maningi mu miganga izvozvo.

Muntu unokone kurarama makore akawanda ane chirwere, kubudikidza ngekuende kobairwa nguva inonga yakabhuiwa yega-yega.

Kune mikuhlani dzimweni dzinenge dzeiuya dzinokonzereswa ngemhuka dzemushango ,kurya mbuka dzemushango dzinoti dzikabata muntu umwe nyika yeshe inopararira .

Zvakaonekwa ngemabhunu kuti zvirwere nemikuhlani zvatinorwara nazvo zvimweni zvakona zvinokonzerwa ngemakonye zvimweni zvakona ngezviro zvatisingaoni zvinonga zveihamba mumututu umwu.

Chirwere chemanyoka kuhudha chinonyanya kubata ana adoko. Ngenyaya yekuti vanenge veidyra chikafu vasizi kushamba nyara. Uyezve vanoda kudhuvha mvura yakasvipa.

Vana mutape vemunharaunda vanoite mishando wekuningira kuti migodhi dzakachena ere. Mazuwa anaya vakutoita zvekukwakwatidza veiakira kuitire kuti tsvina isasangane ngemvura yekupuza.

Vakuru vanoona ngezvehutano varikuhamba miganga dzakasiyana-siyana, veitsa migodhi dzekuti vantu vashandise mvura yakachena uyezve vapuze mvura isina zvirwere.

Vasharuka vanoona nezveutano hwenyika yeshe vanenge veihamba mitunhu dzakasiyana siyana veiunganidza vanhu chinangwa chiri chekuti todini kuti tirwise zvirwere zvinotitambudza.

Madhokodheya anoshanda muzvipatara vanopfeka zvidhloko zvakasiyana -siyana nemaringe nebato ravanonga veishandisa sekuti vanonga veishanda kuraoa vantu kuti vaone zvirwere vanopfekawo zviro zvemunyara uyezve zvekufukidza mutombo.

Pashi rino reshe vari ku unganidza musoro pamwe kuti vanga kona ere ku bvisa zvirwere zvadaiku tekeshera nge nyika yese kudai zviro zvinoti detsera maningi izvozvo.

Mumuganga mwatinogara umwu tinofanira kubata vantu vanohlanya ngenyara mbiri izvi zvinobetserawo kuti ndxondo dzavo dzifungevo sevantu vanogarawo nevamweni.

Hurumende yenyika ino iri kushanda siku nesikati kuaka zvibhendlera nendau dzakasiyana siyana dzinorapwa vantu. Kuti vantu vaone kukasira kubetsereka kana varwara.

Mapato akatitenderedza rehurumende uye neasiri ehurumende varikushanda masikati neusiku kutingwadza kuti tisabondera zvirwere zvakasiyana siyana

Muzvibhedhlera vanoda vanhu vakawanda vamweni vanenge veyitoshanda kutsvaira kuitira kuti tsvina isadzara pese peshee eyaa vamweni vanenge veyipukute mudhuri veyidini kuitira kuti mugare makabaitoti mbodyo ngenyaya yekuti ingatapudzika muwandu.

Kudhayakwo taiti ukanike murenje wohamba nemidondoro, zvinezvi unou ukaende kuzvibhedhera vanokupa chituru chinoga cheitohamba nemavhiri. Zvinokubetsera maningi ngenyaya yekuti unonga usingarwadziwi uye zvinonga zvaanyore.

Muchini dzoshandiswe kupendhla mumwiri mwemunhu mazuwa anaya dzotibetsera maningi muzvipatara umwo zvinonga izvo zvinosimudzira kuti varwere vapone ngekukasika.

Pane vane zvirwere zvinokonzereswa ngekufeme mututu wakashata kana kuneseka ngekufema, vakagadzira muchini dzinoshandisa kufemesa, dzeitovabatsira kuti antu aone kufema zvakanaka.

Panguwa yebesha guru riyani antu aibhiirwa kuzi arambe akasunga muromo kuitira besha iri besha Corona, hino nazvinezvi uno zvekuputira muromo zvichiyo nemiro ngenyaya yekuti kune zvirwere zvakasiya siyana.

Madhokodheya nevamweni vashandi vemuzvibhedhlera vanokubata zvakanaka kunyange uri murungu kana kuti uri mutema.

Chirwere chekudzivirira ngazi pagandaa chinokwanisa kunge chakakonzereswa nekuzora mafuta asingapindirani neganda rako kana kugara kundau yechiaranga chezuwa chinokuwadza ganda.

Vamweni vakhona veizvibhuya vanoti kwai soro remunhu arivhurwi,. Hino ,muzvibhedhlera umwo kwaaane muchini inoongorora kuti uxhopo wakagara zvakanaka ere vapedza vokurapa vasina kuvhura musoro uwowo.

Muzvibhedhlera umwo mune madhokodheya akasiyana -siyana. Amweni madhokodheya anenge eiongorora michini dzinoningira vanhu dzonasa kunonga pemene pane chirwere vonyora pashi kwozouyawo dhokodheya unoona ngezvekurapa kwega kwega.

Vantu veigadzira mitombo vanotora mimbuti dzakasiyana siyana vapedza vodzikuya vapedza vogumanidza nemvura vapedza vohluza voisa muzvipatara kuti vantu vapuze.

Weigume muzvi bhedhlera uno sangana nepano vantu vanonga vei kuashira. Wova bhuira kuti inini ndinoda kudetserwa ngezvakati. Vantu ava ndivo vanoku khombisa kwokuende kobetserwa.

Heyi vantu vane makaka ekufunda vane ndxondo dzakarodzeka sechisiringwanda vaakugadzira zviro zvinoshanda kuningira mukatu memushuna memuntu, kurapa.

Muzvibhehlera umwo vanoongorora mwana arimundani asati abarwa kuti wakagara zvakanaka here uyezve haana kubatwa ngezvirwere here.

Anambuya dhegu mazuva anaya vakuende kunobetserwa kuzvipatara eya avachanetsani nanambuya vemuganga kuti zvazodai zvazodai zviro zvinotibetsera maningi muganga izvozvo .

Pandakapinda muchibhedhleya kudai ndakambaona umweni wanga akapfeka zvekuchena ane chimweni chiro chaakapakaisa pahuro kudai wakati auya kudai zvikazi unorwara ngei ndikati mdinorwara nemundani kwaakutombandiisira chimweni chaakandiisa paditi apa.

Muzvibhehlera zvemazuwa anaya munoonekwe muchovha dzinoiswa vantu kana veirwara dzinorumba navo kukwira nekudzaka dzinonga dzeitibetsera kuti tisasatwara ngemene kudengezera kuisa pasoro mutenda.

Muzvibhedhleya zvemazuwa anaya ukapindemwo weirwara unobatsirwa apapo apapo ngenyaya yekuti kwaane muchini dzinenge dzeitobate mushando kuti mwana kana kuti musharukwa unenge eirwara akasire kutodetserwa.

Kana dhokodheya eida kurapa mutenda, pane michini dzinosungirwa kwaari kuti asafa kana veiita zvakaita sekumuavha, veida kuona zviri mukati mwake.

Mazuwa anaa unokone kutorwapwa utori pamuzi pako ngenyaya yekuti pane michini muntu unotochaye rukunga ari kumuzi kwake kuchipatara kuti yee panapa ndarwara ngeichi neichi otobetserwa apapo opora.

Pane matuluzi anoshanda muzvipatara anoona zviro zvidokodoko zvatisingaoni ngemboni yedziso redu isusu. Izvozvo matuluz awawo anokona kukudza zviro zvidoko.

Kune michini dzemazuva anaya dzaaku ongorora zviro zvidoko semuyenzaniso kuongorora kuti mukati mwemvura umwu mwunei.

Ona maphilizi atinopuwa kuzvibhehlerayo anoite ekusiyana muhlobo wakona. Pane anomwiwa kamwe pazuva, kozouya anomwiwa katatu, kuti mangwanani roobira, reichaye nhongonya.

Kune vanenge veirwadziwa ngemundani kuti mundani munokorere kugaya eee chikafu charyiwa , kune mitombo yogadzirwa mazuwanaya inonga inezviro zvinogaya sadza kana kuti chikafu chaunenge warya.

Mitombo dzotoona mazuwaanaya dzoda kunyasa kuzwisisa ngenyaya yekuti mazita akona vamweni avakoni kumafunda zvakanaka akarebesa anotonesa kudaidzira saka anoda junasa kuzwisisa ngemunthu unoziya kuti mutombo uyu unoshandei.

Kune vayani vatenda vanonga vasingagoni kurya vega vanobairwe mutombo unonga weienda mungazi mwawo unonga wakasangana zveshe zvokurya ,veitorya.

Kudhayako taiti tikarwara tozi enda wootse mutombo, enda wootse mungirahwe, kana kumwe guchu. Zvinezvi unou akuchina guchu, kwaane mapilizi akaongororwa ngevantu vakazvifunda.

Kune mutombo dzinowedzera ngazi kuvanthu uyezve unokona kumwe maphilizi anoita kuti makodo ako agwinye.

Vakuru vezvefundo vari kuenderera mberi vachisimudzira kurapwa kana utano hwevantu nekugadzira mitombo dzemazuwaano.

Mutombo dzotoona muzvibhodhlera dzakaita ekusiyana siyana pamweni pakona unoite ekubairwe majekiseni , pamweni unomwa arima phirizi pamwe unoon irimvura unonga iri muzvitumbu.

Tinoda kubonga yaambho ngekutumirwa mitombo yakasiyana-siyana muzvibhedhlera zvedu zvemuZimbabwe muno kubva kune dzimweni nyika dzakatitenderedza.

Mutombo dzatoona mazuwa anaya kunyanyanyanya dzinopuwa ana kubesha dzinenge dzeitotapira peya zvekuti ana adoko anenge eitodakarira mutombo zvasiyana nezvekudhaya zvekuti mwana waiite ekushata hope eimwe mutombo.

Ganda reantu ekudhaya inga rakakwasharara. Zvemazuva anaya vanotengeswa mafuta ekuti ukadzora rinobatoserera zvakambati mhoryo, uyezve zvenhuhwira.

Mitombo dzakasiyana-siyana dzakukwanisa kuonekwa muzvitoro zvepadhuze zvinosanganisira mitombo dzebesha, kuti mwana akarwara orumba kotenga mutombo.

Unokona kuti ukawirwa nedambudziko rekuti waakufunga zvakanyanya, wadzamirwa nendxondo, unokona koona chiremba kana kuti dhokodheya, unonga eiona ngezveutano hwendxondo.

Zvikafu zvatinorya isusu ,zvimweni zvakona zvinotirwarisa mani. Unoona mwana ngezvikuhlani kudai vamweni vanoti ikwashioka .Ngatiningire ana edu varye zvikafu zvisikarwarisi.

Nyika dzakabudirira unotoone zvipatara zvinenge zvakaita kusiyana siyana. Kunoti zvipatara zveana adoko, koti zvipatara zveasharukwawo ane makore makumi mairi kwozouyawo zvipatara zvechembere eya.

Nherera zhinji dzinosiiwa ngeabereki dzinorwara ngezvirwere zvinonga zveikonzereswa ngekutama chikafu chinoita kuti mwana akwange

Muzvibhedhlera mune vashandi vakasiyana-siyana, unoite kuona ngezvakadhlokwa kuti uyu vakadhloka zvekuchena uyu zvechimanga. Zvinonga zvakaita kusiyana-siyana, maenderane nemushando vakona.

Ndakati ndeigume muchipatara zuwa rimweni kwakuone dhokodheya inga dai ndidhokodheya dai ndiani veitobhuya ngemuntu waiita ngatei mitenda , vakatogara veshe veitobvunzana veidarana.

Muzvibhedhlera umwo unokone kubaiwa jekiseni rekuti usazwa marwadzo kana weivhiiwa, kuti vaone kuti chiini chiri kukonzere kuti urware.

Chebhedhlera chega-chega chinosongechine mhatso inonge yeigara mutombo dzakasiyana-siyana, eya kwete kuti mitombo dzinooneke peshe-peshe.

Mutombo watinopuwa isusu sevatenda inosiyana zveinderana nemakore edu semuenzaniso mutombo unopuwa vana vadoko wakasiyana nemutombo unopuwa musharuka.

Kutengesa mitombo yemuchipatara zvisiri pamutemo zvinosungisa kuti kutengesa unafanika uri nyanzvi uye wakapuwa mvumo utengese mitombo.

Vakuru vakuru vezveutano vanohamba muganga dzakasiyana-siyana veidzidzisa vantu kuti vangadziirira seizvirwere, ngemutoo uri, zvirwere zvakaita sanaedzi.

Kuti titi muntu uyu wakagwinya uneutano hwakanaka zvinobata zvipanda zvitatu zvinoti izvoni: Kugwinya kwenyama, kunaka kwendlondo Uyezve nekutodakara nevanhani.

Tine mitowo dzaka siyana siyana dzinoita kuti mukaita bonde apabudi mwana izvo zvino tibetsera kugadzira mhuri yedu.

Kwai mazuva anaya mwana unogona kutorapwa ari mundani mamai ake echiri mimba. Kutorapwa kudzirirwa zvirwere zvakaita sezve pabonde.

Zviyani zvataita tiri kuzvikora zviyani zvekuti tairumbirirana zviyani teirumbirirana wawina kana watora mujeki ndiye unopuwa mubairo zvakanaka pakuitira kuti zvinenge zveibatsira kuwaka muwiri mwedu tirambe takagwinya.

Guchu muthombo wechivanhu unogadzirwa ngekuthora nzinde dzemumbuti dzemushango dzakasiyanasiyana yezve guchu rinorapa zvirwere zvakaita semundani.

Yee ndakamboti ndahamba kune mabuya amweni iyo ndakabaatoone chimwana chidoko kudai cheyibatotsokotorwe chipunganyunyu ngeino sure ino ndochobatotama kuti zvirikuenda kuri idzo mitombo dzedu idzi.

Ana mbuya kudhaya vaiti tsengere mitombo veiisa mukanwa medu, izvozvo zviro zvakati kudza maningi tichakatsonga ngenyaa yekuti kudhaya koo zvipatara hunge kusina saka vaitotse mitombo kushango mwoo vouya votitsengera tione kukura.

Eya dzichiriyo mitombo dzechivantu dzakaita sehuchi hwatinobura mumukoko , huchi hunorapa zvirwere zvakaita sebesha nezvimweniwo zvakadaro

Dzimweni muriwo dzinoryiwe mumabuya idzounenge utori mutombo paya ukarya guku vamweni vanoti kwaiwo guku rinorapa zvirwere zvepamwoyo saka guku rakakosha maningi teitorya muriwo tiri kanyi mumabuya.

Isusu pataikura taikura teishandisa mitombo dzechiantu takakura tisingaendi kuchipatara saka inini ndinoona kukosha kwemitombo dzechivantu maringe neutano hwedu isusu zvinoti betsera maningi izvozvo.

Vakuru vanoona nezveutano vantu vanogare kumabuya vanokurudzira kuti tishandise mitombo dzechivanhu dzinenga dzi dziripo padhuze ngenyaya yekuti vamweni avana mare yekuenda kuchipatara.

Tikanasa kuningira mutombo kana kuti mapilisi atino shandisa anonga akabva ku mbuti dzaka siyana siyana zvinonga zvochi enderana nekuti mbuti dza kumanidzwa ngedziri.

Chitswati mutombo unwanikwe mumuganga unorapa zviro zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvipuka ngevantu kana mombe ikahudha inorapwe nechitswati.

Mutombo inoshandiswa mumabuya yekudhaya inokurudzirwa asizve inonga yeida kuongororwa ngevanhu vane unyanzvi kuitire kuti musazorye poizeni mweiti mutombo.

Chipunga nyunyu mumbiti unonyanya kushandiswa kumabuya kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, zvinoti izvo mundani, kuhudha, uyezve negotsorwa.